bihi zahinbu shɛɛ n bɔŋɔ paɣ' ba nyɛla ban zan be bihi kana zahinbu zahinbu karichi nim niribaayi ʒɛla kuɣ' zuɣ' ka zan buku nim pa be tuuni zahinbu karichinim ŋɔ puuni yino zala zuɣ saa ka yɛ liga piɛli ka paɣ' so buɣ' o bia ka o yɛ chingonkala

Matuuka chandiɣu nyɛla din tam palli zuɣu ka niriba ayi gɔli di nyaanga nachimbili so nyɛla ŋun kpa ninkpara ka bia gba tamya m piri kuroosi piɛla palli ŋɔ kpaŋa yiya n zaya di tooni yili giriin nyɛla din zaya ka tihi zan gili li

Salin boɣali ni ka girada ʒɛya n yaari tankpaɣu n niŋdi sampuli ŋo puuni mashina nyɛla din ʒɛ salin boɣali ŋo ni niraba ayi nyɛla bin tam ziɣi boɣali ŋo zuɣu ka yino yɛ liiga piɛlli ka yino mii yɛ liiga ʒiɛ

Nachim bila nyɛla ŋuni za adaka bila tooni ka yiɛduhirisi yam adaka ŋɔ zuɣu ka o diri alizama tiri salo o yɛanga salo bini ziya maa zaa zila jilima kuɣusi zuɣu shɛba nyɛla bani zi zuɣusaa ka doo ye liiga dini kala nyɛ zaɣi dozim ka baaji yiɛli o yiŋgoli ni.

Nachimbila n zaya ka ye liiga din kom nyɛ zaɣa nuɣuso teebulu nyɛla din za o tooni ka buku paya ni peni teebuli gbilli gba nyɛla din zaya ka bɛ zaŋ tani pɔbli ka zaŋ baaji pa dizuɣu salo ŋɔ zaa zaɣasim bela nachimbila ŋɔ sani.

Salo nyɛla ban ʒɛ sola panali nima gbini niriba anahi nyɛla ban dabi tingbanni ka ninvuɣu yino ʒini so napona zuɣu yino nyɛla ŋun kuriya ka niriba ayi nyɛ ban za zuɣusaa.

Teebuli n-zaya ka bimbini diba ayi be di luɣa ni bimbini ŋɔ puuni shɛli gilaasi kɔpu n-tamya ka filaawasi be din ni kuɣisi gba nyɛla din be duu ŋɔ ni ka dufɛ' bihi pa di zuɣu filaawasi bela kuɣu ŋɔ luɣuli m-be gilaasi puuni

Loori n niŋ gamu Palli zuɣu ka salo kongili li salo ŋɔ puuni so yela liiga sabinli ka gbibi anfooni o nuchee ni so yela liiga piɛlli n ʒɛ loori sheli din saɣim ŋɔ luɣili zuɣu.